Hagan daro gidida pabirkkaappe oosettidi giigabati de'oosona. Etikka asaaassi daro go"a immoosona. Leemisuwassi xaafanawu, tiyeeridi puulatanawu, tama eettanawu maaddiyaabati de'oosona.